Nachimbila n-zaŋ ŋarim m-be teeku ni bɛ gbahirila zahima ka bi' bilifu ŋɔ bi ye liiga la yino pili zupiligu ka yino ye singileeti zaɣ' sabinli ka so ye liiga ʒee ka zahima be bɛ laŋ maa puuni.